Nachimbili polli ŋun ʒɛ bin nyura duu ŋo o di o maŋ pam domi o yɛ chinchin goɣali mini di kpalaŋa ka yɛ goɣa dozim gbunni ka gbubi di ŋmali o nuzaa a yi yuli o nudirugu polo kirɛt gbambilhi ʒɛya ka kolba nim bɛ dinni ka o gbubi baaji ʒiɛ ka piri muɣuri din nyɛ zaɣ ʒiɛ n ʒɛ baɣ teebuli o lahi pili zipiligu ka kpa ninkpara

Du' viɛlli m-bɔŋɔ ka di mali ka boori ni di yoobuyoobu shee ka bɛ peentili zaɣipiɛlli ka pum din nyɛ fulaawasila tam di zuɣu ka diɣi be ni ka banjira be ni ka kalo be ni n-wuhiri shinshɛɣu ni be shɛli ka di mali bolifu kpula ka di yili yiliya ka di zuɣusaa peenti zaɣipiɛlli duu maa viɛlm maa di yaɣiya